Ʋe ɖe ɖuƒe aɖee nye sia eye ŋutsu aɖe lé nuko laa shi le ha dzim do kootu yibɔ trɔza ʋe. Nyɔnu aɖe hã le tsi trek kpe ɖe eŋu do awu lɛgbɛ aɖe. Ya hã nɔ ha dzimnɔ ʋe ɖum. Le anyinɔƒea la, ɖevi kple ame tsitsi, ŋutsuwo kple nyɔnuwo hã nɔ anyi ɖi hele nu kpɔm.

Kuku aɖe me nye sia eye tsi ɖe ŋe to exɔ aɖe ƒe megbe. Bɔlawo kɔ ɖe eme fuu eye ɖevi aɖe kple ŋutsu aɖe wo axa dzi tom na eŋe la. Eŋea me yɔ kple bɔlawo abe aŋe.

Hatsotso aɖewo yiwo le dua ɖewo me zɔ tuta teƒe aɖe. Wo katã wodo vuvɔmewu. Eɖewo tsɔ nu ta eɖewo metsɔe o. Eɖewo ɖɔ ŋɔtsiɖonu eye wo katã wo le efli me.

Ƒuƒoƒo aɖee nye sia le mɔ lee aɖe dzi zɔm yina ɖe teƒe aɖe, wolé kaɖi aɖe le asi le ya me kple susu be womega ge o eye wo te la, ŋutsua aɖe le teƒe ma, eŋu aɖe hã gale wo te, poluti legbe aɖe hã gale wo gbɔ.

Duka aɖe ƒe aƒe enye sia eye amewo ŋutɔ kɔ avɔ kɔ tu woƒe xɔwo keŋ. Woƒe agbawo kaka ɖe nuwo dzi eye ɖeviwo le teƒea vovovo. Yameŋu xoxo aɖe hã le megbe dome na wo. Amewo sugbɔ ɖe teƒea.

Awusatɔwo ƒe gbedoɖaƒee nye esia eye ame aɖewo le dziƒo eye ame aɖewo le anyigba. Wo katã wobɔbɔ le le gbe dom ɖa. Ame yiwo katã le anyigba ɖɔ kuku eye amewo katã le dziƒo hã woɖɔ kuku. Wo katã wodo awu kɔla vovovowo.

NDCɔ̃habɔbɔ aɖewe nye esia, eye wo katã wodo NDC flaga ɖe yame eɖewo lé kpẽ ɖe asi kukum eye wo katã wotu ta teƒea.

Aƒegã aɖe me nye esia eye nyɔnu aɖe kple ŋutsu wole ŋutsua nɔ anyi ɖe zikpui ɣi aɖe me le kaƒomɔ dzi kpɔm eye nyɔnua kɔ masini kple atiawo le anyigbã tutum do awu

Ya ga aɖe enye sia ƒo le du sia me eye wogble nuwo dome na amewo fuu exɔwo mu atiwo mu exɔ aɖewo ya mu dze fi ya eŋe atiwo eka yibɔ aɖe ya dzedzem amagbe ɖiɖi aɖe ha ya dzedzem

ƒuƒoƒo aɖee nye sia nɔ anyi ɖe flime ɖe teƒe sia eye dedii, dedienɔnɔ nyadzikpɔlawo le atsike gem ɖe nume na woƒe viwo. Amewo ɖɔ ŋɔtsitsyɔnu eye erewo meɖɔeo. Wo katã wole dzadzraɖo nyuie are me.

Ameha aɖewoe nye sia yi ɖe nyadzɔdzɔ dɔwɔƒe eye ame eve le nuƒo ƒo le mikrome eye ame eve mele nuƒo ƒom ɖe mikrome o. Amaa rewo tsyɔ na re to, ama ɖe metsyɔe to o. Woshi aŋɔ ʋi ɖe xɔa me eye dɔwƒŋuwo le glia ŋu fũu.